Meeshaaleen barreeffamaa sirna barumsaa keessatti barreeffama barreessudhaaf yaada jiru sanaa wanta waraqaa irratti barreessudhaf kan fayyadanii. Keessumaayyuu meeshaaleen barreeffamaa kun dhala namaatiif waan faayidaa guddaa qabu. Meeshaaleen barreeeffamaa haala kam keessatti fayyaduu danda'u? haala kamiinis dhalli namaa itti fayyadama?

Bineensota manaa fi alaa kana akkamiin adda baasuu dandeenya? bineensonni manaa bineensota namatti madaqanii jiraataniifi bineensota nama wajjin jiraachuu danda'anidha. Bineensonni alaammoo bineensota kan namatti madaquu hin dandeenyefi nama wajjin madaqanii hin jiraannee bineensota kana akkamiin adda baasuu dandeenya?

Amantaan wanta dhalli namaa laphee isaatti "Naa Ta'a" jedhee abdii godhatee fudhachuudhaan itti jiraatu dha. Amantaa kana dhalli namaa yeroo garaagaraatti abdii godhata. Amantaan kun akkamittiin dhala namaatiif abdii ta'uu danda'a? Akkamittis itti fayyadamuu danda'a? Dhala namaatiif hoo amantaan kun faayidaa akkamii qaba?

Geejjibni akka walii galaatittii dhalli namaa iddoo tokko ga'uudhaaf, iddoo tokkoo gara iddoo tokkoo deemuudhaaf kan itti fayyadamuufi akkasumas konkolaataawwan immoo adeemsa geejjibaa kana keessatti daandirra imaluudhaan namoota iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti kan geessanidha. geejjibaa fi konkolaataawwan haala kam keessaa fi adeemsa kam keessatti itti fayyadamuu dandeenya?

Kuduraaleefi muduraaleen dhala namaatif nyaata kan kennan, anniisaa kan kennaniifi biqiltoota irraa kan argaman yeroo ta'u, biqilanii kan guddatanidha. Kuduraaleefi fuduraaleen kun dhala namaatiif haala kamiin fayyaduu danda'u? Akkaataa kamiin dhala namaa fayyaduu danda'u? Dhalli namaas akkamiin itti fayyadama?

Meeshaalee adda addaa haala kam keessatti dhalli namaa itti fayyadamuu danda'a? Meeshaaleen adda addaa dhalli namaa haala gara garaa keessatti kan itti fayyadamu. Qormaata keessatti kan itti fayyadamudha. Meeshaaleen adda addaa kana dhala namaatiif maal fayyadu? Dhalli namaas haala kamiin itti fayyadamuu danda'a?

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan kan jedhaman kanneen maxxanfamanii ba'an, dhala namaatiif beekumsa kannuu kan danda'anii dha. Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan haala kam keessatti maxxanfamuu danda'u, haala kamiin itti fayyadamamuun danda'ama, dhala namaatiif beekumsa akkamii kennuu danda'u?

Amantaan wanta namni laphee isaatti amanee jireenya isaa geggeessuuf ofitti fudhatee ittiin jiraatu amantaa jenna. Amantaa haala kam keessatti itti fayyadamna? Haala kamiinis itti fayyadamuu dandeenya?

Bu'uuraalee misoomaa jechuun namoonni jireenya isaanii gaggeeffachuudhaaf, guddachuudhaaf, biyyi tokko guddachuudhaaf, naannoon tokko guddachuudhaaf bu'uuraalee misoomaa isaan barbaachisa. Hawaasa keessatti bu'uuraaleen misoomaa ijoo kan jedhaman kanneen akka bishaan guutuu, wantoota hedduudha. Kanaaf bu'uuraaleen misoomaa akkamitti saba tokkoof biyya tokkoof gargaaru?

Maashinoonni wantoota haaraa dhufan, wantoota hojiiwwan hojjetan, hojiiwwan dhala namaa kan salphisanii fi dhalli namaa waan tokko saffisee hojjechuudhaaf maashinootatti fayyadamuu danda'a. Maashinoonni kun dhala namaatiif yeroo kam kam fayyaduu danda'u? haala kam kamittis fayyaduu danda'u? dhalli namaatis maashinoota kana yeroo akkamiitti fayyadama?

Bu'uuraaleen misoomaa hawaasa tokkoof kan kan barbaachisanii fi wantoota bu'uuraa dhalli namaa yookiin immoo uummanni fayyadamuu qabanidha. Bu'uuraaleen misoomaa hawaasa tokkoof yookiin uummata tokkoof akkamitti fayyaduu danda'a?

Hawaasaa fi Maatii jechuun qaama uummataa iddoo tokko qubatanii argamaniifi, hawaasnis iddoo tokkotti qaama uummataa argamu namootaa yookiin walitti qabama namootaati. Maatiinis qaama haawaasaa keessaa isa tokko ta'ee Abbaa, Haadhaa fi Ijoollee kan qabatu jechuu dha. Haawaasaa fi Maatiin eessatti argamuu?

Elektirooniksiin meeshaalee dhala namaatiif odeeffannoo Kennan meeshaalee dhalli namaa anniisaa fayyadamuudhaan kan itti fayyadamudha. Elektirooniksiin kun meeshaalee odeeffannoo Kennan ta'anii yeroo Kamii fi haala kam keessatti itti fayyadamuu dandeenya?

Ispoortiin namni qaama isaa jabessuudhaaf qaama isaa dhukkuba gara garaa irra dhorkuudhaaf akkasumas immoo qaama isaa bohaarsuudhaaf, qaama isaa akka qaamni isaa jabaatu taasisuudhaaf Ispoortii hojjechuudhaan kan itti fayyadamudha. Kanaaf Ispoortii kana yeroo kam kam hojjechuu dandeenya? Haala kamiin ibsuu dandeenya?

Geejjiba, turizimii fi immigireeshinii: geejjibni dhalli namaa adeemsa tokkoo gara biyyaa tokkootti Kan deemudha. Turizimiin immoo haala tokko keessatti Kan darbuudha. Immigireeshiniinis immoo akkasuma. Geejjiba, turizimii fi immigireeshinii maal jennee ibsuu dandeenya? Haala kamiinis dhala namaatiif fayyadu?

Meeshaaleen miidhaginaa wantoota garagaraa miidhagsuuf kan oolan yoo ta'u achi keessaa dhalli namaa tokkodha. Dhalli namaa meeshaalee miidhaginaa kana fayyadamuu danda'a. Akkasumas wantoota garaa garaa kanneen akka manneenii wantoota garaagaraatiif miidhagina ta'ee fayyaduu danda'a. Meeshaalee miidhaginaa kana yeroo kam fayyadamuu dandeenyaa? dhala namaafisoo faayidaa maalii qaba?

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun tajaajila namni jireenya isaa gaggeeffachuuf itti fayyadamuudha. Tajaajila bu'uuraa dhala namaaf kan ta'ee dhala namaatiif kan fayyaduu dha. Tajaajila bu'uuraa fi qinxaaboo yeroo Kam Kam itti fayyadamuu dandeenya? Haala kamiinis itti fayyadamuu dandeenya? Iddoo kamittis itti fayyadamuu dandeenya?

Geejjiba, Turizimii fi Immigireeshiniin geejjibni namni dhalli namaa iddoo tokkoo gara iddoo tokko bira gahuudhaaf kan itti fayyadamu, turizimiin immoo daawwannaadhaaf, Immigireeshiniin immoo namoonni biyya alaa deemuudhaaf iddoo tokko gahuudhaaf, iddoo itti dhimma isaanii xumuratanidha. Geejjiba, turizimii fi Immigireeshiniin haala kam keessatti dhala namaatiif fayyaduu danda'u? Akkamiinis dhala namaatiin fayyadu?

Geejjibni kan namni iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti deemuuf kan itti fayyadamuu fi konkolaataawwanis iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti geessisuudhaaf meeshaa dhalli namaa itti tajaajilamudha. Geejjibaa fi konkolaataa haala kamiin itti fayyadamuu?

Faaya namni ofiisaa bareechuuf, ofiisaa xiyyeeffatnaa kennuuf, ofiisaa hawwataa taasisuudhaaf, qaama isaa hawwataa taasisuudhaaf kan itti fayyadamudha. Kanaaf faaya kana yeroo akkam akkamii itti fayyadama dhalli namaa? Dhalli namaa faaya kana yeroo akkamii fayyadamuu danda'a? Haala kamiinis fayyadamuu danda'a?

Geejjibaa fi konkolaataawwan dhala namaatif iddoo tokkoo gara iddoo tokkoo gahuudhaaf kan fayyadan. Geejjibaafi Konkolaataawwan kana haala kam keessatti dhalli namaa itti fayyadamuu danda'a? yeroo kam kamis itti fayyadamuu danda'a? geejjibaafi konkolaataawwan haala kamiin ibsuu dandeenya?

Hojiin murteessaa jireenya dhala namaa kan ta'ee fi dhalli namaa jiraachuudhaaf kan itti fayyadamu. Hojiin kun gosoota meeqa ta'uu danda'a? Hojiin kun haala kamiin jireenya dhala namaa murteessuu danda'a? Hojii kanas akkam jennee ibsuu dandeenya? Tokkoon tokkoon gosoota hojii kanaa akkamiin ibsuu dandeenya?

Oomishaaleen suuparmarkeetii suuparmarkeetiidhaan kan oomishamanii fi oomishaalee kana dhalli namaa tajaajilaaf kan itti fayydamu akkasumas jireenyasaa geggeessuf oomishaalee kanatti bitatee kan itti fayyadamuudha namoonni jechaadha. Oomishaalee suuparmarkeetii kana haala kam keessatti namni itti fayyadamuu danda'a? yeroo kam kam fayyadamuu danda'a? dhala namaatifoo maalif fayyada?

Qonni; qonnan bulaan jireenya isaa geggeeffaachuudhaaf jireenya isaa garaa filduraatti tarkaanfachisuudhaaf Kan itti faayyadamuu yoo ta'u jiraachuudhaaf haala jireenyaa qonni kun akkasuma qottiyoodhaan Kan qotamu haala kam keessatti itti faayyadamuu danda'aa qoote bulaan akkamitti qonna kanan jiraachuu danda'aa

Manaa fi mana jireenyaa jechuun mana hedduu waantota namni keessa jiraachuu danda'u, mana jireenyaa dhalli namaa jireenyaaf kan itti fayyadamu , keessa jiraachuuf kan itti fayyadamudha. Manaa fi mana jireenyaa yeroo kam itti fayyadamu dandeenya? Manaa fi mana jireenyaa jechuun maal jechuudha?

Giddugala bashannanaa jechuun namni sammuu isaa haaromsuudhaaf, boqonnaa fudhachuuf, yeroo hojiin dadhabsisetti iddoo sana deeme kan itti biqotuudha. Giddugalii bashannanaa kunis haala gara garaatin, biqiloota gara garaattin kulamee, akkasumaas waantoota gara garaa waantoota nama hawwataan kulamee dhiyaachu danda'a. Giddugala bashannaa kana yeroo kaam itti...

Kuduraaleef muduraaleen dhala namaatiif jireenya barbaachisaa kan kennanii fi nyaata kan ta'anidha. Anniisas kan kennanidha . Kuduraaleef muduraalee kana dhalli namaa yeroo kam itti fayyadamuu danda'a? Haala kamiinis itti fayyadamuu danda'a? dhala namaatiif faayidaa akkamii qabu?

Oduun dhalli namaa odeeffannoo argachuudhaf kan waltajjiirraa dhala namaatif darbudha. Keessumaayyuu gaazexeessaadhan dhala namaatif kan darbu namaatif darbu oduu jedhamuun beekama. Oduu kana dhalli namaa haala kamiin itti fayyadamaa? oduu jechuunis maal jechuudha? namnis immoo oduu kana akkamitti ibsuu danda'a?

Daldalaa fi gabaan kan adda hin baane yoo ta'u, daldalli bittaa fi gurgurtaa dabalatee namoonni iddoo meeshaalee adda addaa itti wal jijjiiranii dha. Gabaan immoo iddoo daldalli itti raawwatu yoo ta'u, daldalaa fi gabaan adda ba'uu hin danda'an. Kanaaf, daldalaa fi gabaa dhalli namaa yoom itti fayyadamuu danda'a? Haala kam keessattis itti fayyadamuu danda'a?

Dhugaatiiwwan jechuun dhugaatii alkoolii qabanii fi alkoolii hin qabne jennee dubbachuu ni dandeenya. Dhugaatiiwwan nama macheessanii fi hin macheessinee jennee dubbachuu ni dandeenya. Dhugaatiiwwan gosa meeqatu Jira? Haala kamiin immoo itti fayyadamuu dandeenya? Namni maalif dhugaatii fayyadama?

Kitaabotaa, matseeti fi gaazexaawwan kan jedhamaan barreeffamaa waraqaa irratti maxananni dhala namatiif beekumsaa kennani fi dhali nama beekumsaa irra argatuu fi hubannoo irra argatuudha. Kitaabotaa, matseeti fi gaazexaawwan maal faayaduu danda'a, akkamitti dhali nama itti faayadamuu danda'aa, akkamittis dhala namaatiin wal qabachuu danda'a?

Maashinoonni dhalli namaa hojii garaa garaa ittiin furuudhaaf ,hojii gara garaa saffisanii ittiin hojjechuudhaf kan fayyadani. Maashinoota kana dhalli namaa haala kamiin fayyadamuu danda'a? haala kamiinis dhala namaatif fayyaduu danda'a? Faayidaa akkamii dhala namaatif qabaachuu danda'a?

Kopheewwan kan jedhaman dhalli namaa luka lamaan isaatti kan kaawwatanii fi yeroo lafarra deeman akka balaawwan gara garaa luka isaaniirra hin qaqqabneef kan ittisudha. Kopheewwan kana yeroo kam kam kaawwachuu dandeenya? Haala kam keessatti kaawwachuu dandeenya? Yeroo eessa deemnu?

Biqiltoonni dhala namaatiif nyaata kan kennan nyaata dhala namaatiif murteessaa kan ta'anii dha. Biqiltoonni lafarratti kan biqilan akkasumas lalisanii adeemsa keessa darbanii kan guddatanii dha. Biqiltoonni dhala namaatiif maal fayyadu? Haala kamiinis fayyaduu danda'u?

Barumsa Barumsi sammuu namaa kan qaruu fi dhala namaatiif kan kennamu, sadarkaa sadarkaa dhaan dhala namaatiif kan kennamu, dhalli namaa sadarkaa sadarkaa dhaan kan sammuu isaa ittiin guddisu dha. Barumsi dhala namaatiif maal fayyada? Haala kamiinis dhala namaa, sammuu namaa qaruu danda'a?

Geejjiba turizimii fi immigreeshinii jechuun geejjibni kan dhalli namaa adeemsa isaa keessatti itti fayyadamu fi bakka tokkoo gara bakka biraatti deemuudhaaf kan isa fayyadudha. Turizimiin iddoo daawwannaa yoo ta'u immigreeshiniin immoo biyya tokkoo gara biyya biraatti imaluu jechuudha.

Rifeensi wanta sammuu namaatirratti biqilee argamu kan ta'u yoo ta'u rifeensi kun yeroo yerootti muramuu danda'a. Akkasumas immoo biqiluus danda'a. Rifeensi kun dabbasaa jedhamuunis kan beekamu yoo ta'u rifeensi kun dhala namaatif maal fayyada? Akkamittis fayyaduu danda'a? Dhalli namaa rifeensa kana akkamitti biqilchuu danda'a?

Oomishaaleen suupermaarkeetii, suupermaarkeetiin kan oomishaman yoo ta'u, oomishaaleen sun dhala namaatiin bitamanii kan itti fayyadamanidha. Kanaaf oomishaaleen suupermaarkeetii Kun dhala namaatiif maal fayyaduu danda'u? Dhalli namaas waantota suupermaarkeetii kana irraa maal argachuu danda'a? Haala kamiinis fayyadamuu danda'a?

Miidiyaa hawaasaa jechuun odeeffannoon darbuudhaaf namoonni odeeffannoo isa irraa kan argatanidha. Miidiyaan hawaasaas odeeffannoo dhala namaatiif kan dabarsuu fi odeeffannoo sana dhalli namaa kan dhagahudha. Miidiyaan hawaasaa bakka akkamii itti fayyadamuu dandeenya, miidiyaan hawaasaa hoo hoo maal jennee ibsuu dandeenya?

Kitaabota matseetii fi gaazexaawwan beekumsa kan namaa kennanii fi barruu irratti maxxananii kan bahanidha. Kitaabota matseetii fi gaazexaawwan kun odeeffannoowwanii fi hubannoowwan dhala namaatii kan kennan, dhala namaatis kan itti fayyadamudha. Kitaabota matseetii fi gaazexaawwan kun yeroo akkamii itti fayyadamuu dandeenya? Haala kam keessattis dhala namaatiif...?

Meeshaaleen adda addaa jireenya dhala namaa keessatti namni taajajiloota garagaraattif kan itti faayyadaamuufi jireenya isaa geggeeffachudhaaf meeshaalee kana faayyadaame rakkoo garaagaraa Kan furudha. meeshaaleen garaagaraa kana haal kam keessatti faayyadaamna, rakkoo furudhaaf yeroo akkami akkamii Isa jedhamu?

Asxaan ibsituu eenyummaati. Ibsituu saba tokkoo yookaan immoo nama tokkoo ta'uu danda'a yookaan immoo dhaabbata tokkoo ta'uu danda'a. Asxaan kun namni eenyummaasaa kan ittiin mul'isu akkasumas immoo beeksisa isaa kan ittiin beeksifachuu danda'udha. Asxaa kana haala kam keessatti mul'isuu dandeenya? Haala kam keessatti itti fayyadamuu dandeenya?

Meeshaaleen manaa mana keessatti tajaajila kan kennanii fi dhalli namaa mana keessatti kannitti fayyadamudha. Mana keessatti nulyaataf ta'uu danda’a, wantoota birootiif ta'uu danda’a tajaajila adda addaatiif mana keessatti kannitti fayyadamanidha. Meeshaalee manaa kana yeroo kam kamitti itti fayyadamuu dandeenya? Meeshaaleen manaa mana keessatti argaman kam kam fa'a?

Arkiteekchariifi ijaarsi dandeetti dhala namattin Kan dagaaggaan yoo ta'u, arkiteekchariifi ijaarsi kun faayyidaawwan gurguddaa dhala namaattif Kan kennani arkteekchariifi ijaarsi kun mana ta'u danda'aa Kan keessa jiraatan Kan ittin wantoota garagaraa raawwaatan ta'u danda'a. arkteekchariifi ijaarsi kun akkamitti dhala namattif faayyadaa, Haala kam keessattis dhala namattif faayyaduu danda'aa

Maashinoota dhala namaatiif hojii kan saffisiisan waantota garaagaraa hojjechuuf kan oolan , Meeshaalee haaraa dhufan kan dhala namaatiif hojii salphisuu danda'anidha Maashinoota kana dhalli namaa yeroo garaagaraatti fayyadamuudhaan maashinoonni dhala namaa maal fa'aa fayyaduu danda'u? dhalli namaa akkamittiin itti fayyadama? Maashinoota jechuun hoo maal jechuudha?

Ji'ogiraafii fi seenaa jechuun iddoo argamaa fi akkasumas waan tokko, waanta darbe jechuudha. Ji'ogiraafii jechuun iddoo argama waanta tokkoo yoo ta'u, seenaa jechuun ammoo wantoota darbee kaasanii dubbachuu jechuudha. Ji'ogiraafii fi seenaan dhala namaatiif maal fayyada? Akkamittis ibsamuu danda'u? Dhala namaa wajjinis akkamiin wal qabatu?

Alaabaan Saba tokko kan bakka bu'u yookaan immoo Eenyummaa Biyya tokkoo kan bakka bu'udha yoo ta'u; Aasxaan immoo Alaabaa irratti wanta godhamuu danda'udha. gidduusaatti ta'uu danda'aa. godhamuu wanta danda'udha Kanaafuu Alaabaa fi Aasxaa haala kamiin itti fayyadamuu dandeenya? Biyya tokkoof Alaabaafi Aasxaaan maali?

Bineensota manafi alaa; bineensonni mana namatti madaqani namaa wajjin Kan jiraatanidha. Bineensonni alaa immo bineensota namatti hin madaqne bineensota alaa jiraatan namaa wajjin jiraachuu hin dandeenyedha. Bineensota manafi alaa maal jenne ibsuu dandeenyaa? Garaagarumman isaanis maalidha? Bineensonni mana Kan alaa eechadha.

Geejjibni adeemsa dhala namaa iddoo tokko gara tokkootti gochuudhaaf itti fayyadamudha. Turizimiin immoo daawwannaadhaan kan wal qabatu yoo ta'u, Immigireeshiniin ammoo dhimma xumursiisuudhaaf, biyya alaa deemuuf jechuudha. Geejjiba, turizimii fi Immigireeshinii dhala namaatiif haala kamiin fayyaduu danda'u? Dhalli namaas akkamitti fayyadamu?

Muuziqaan dhala namaatiif bohaartii kan ta'uu fi sammuu namaa yoo dhiphatee fi rakkate kan bohaarsuu fi akkasumas immoo sammuun namaa akka si'aahuu fi kaka'u kan taasisudha. Muuziqaan kun haala kam keessatti dhala namaatiif fayyada? Akkamittis fayyaduu danda'a? Akkamittis ibsuu dandeenya?

Faashiniin wanta haaraa dhalli namaa dhufee itti fayyadamudha. Faashiniin kun dhalli namaa kan faayaf ,bareedinaaf itti fayyadamudha. Faashiniin kun dhala namaa haala kamiin fayyaduu danda'a? akkamittis oomishamuu danda'a? akkamittis argamuu danda'a? dhala namaatifoo faayidaa akkamii?

Amantaan dhalli namaa abdii godhatee jireenya isaa keessatti kan itti fayyadamudha. Amantaan illee jireenya dhalaa namaatiif kan fayyaduu fi dhalli namaa jireenyasaa abdii godhachuudhaaf kan itti fayyadamu. Amantaan kun dhala namaatiif maal fayyada? Haala kam keessattis dhalli namaa amantaa kanatti fayyadamuu danda'a?

Qonni, qotee bulaan jireenya isaa gaggeeffachuuf kan itti fayyadamu jireenya qotee bulaatiif murteessaa kan ta'eedha. Qonni haala bulchiinsaa, haala jireenya qotee bulaa kan murteessu yoo ta'u, innis baadiyyaa keessatti lafa qonnaa akkasumas lafa irratti kan hojjetamudha. Kanaaf qonni qotee bulaadhaaf maalidha? Akkamiin ibsinaa? Maalis kennuu danda'a?

Bu'uuraaleen misoomaa biyya tokkoof murteessaa kan ta'an hawaasa tokkoof murteessaa kan ta'anii fi hawaasaaf fayidaa guddaa kan qabanidha. Bu'uuraaleen misoomaa hawaasa ceesisuu fi tajaajiluuf kan oolanidha. Bu'uuraalee misoomaa kana hawaasni akkamittiin itti fayyadama? Bu'uuraalee misoomaa hawaasa keessatti akkamittiin ibsuu dandeenya? Gosoonni bu'uuraalee hawaasaa kunneenis maal fa'aa?

Ogummaa fi aadaan eenyummaa saba tokkoo aadaan ibsituu saba tokkoo ogummaanis akkasuma aadaatti dabalee kan ibsamu aadaan ogummaadhan kan ibsamudha. Aadaa fi ogummaa yookan ogummaa fi aadaan yeroo akkamii itti fayyadamu? haala kam keessatti itti fayyadama? nama akkamiitu itti fayyadama?

Uumamaa fi naannoon kan waliin deeman yoo ta'u; uumamni naannoo keessatti argama. Naannoon uumamaan badhaadhee argama. Uumamaa fi naannoon wanta addaan hin baaneedha. Uumamni naannoo keessatti kan argamu yoo ta'u; uumama kanas uumamaa fi naannoo haala kamiin itti fayyadamuu dandeenya? Uumamaa fi naannoo jechuun maal jechuu dha?

Ispoortiin qaama dhala namaa jabeessuuf kan oolu; dhala namaa irraa dhukkuba ittisuuf kan oolu; sammuu dhala namaa si'eessuu fi bohaarsuuf kan ooludha. Ispoortii kana dhalli namaa yeroo akkamii hojjechuu qaba? Haala kam keessattis hojjechuu qaba? Faayidaa inni dhala namaatiif qabu akkamiin ibsuu dandeenya?

Biqiltoonni uummama magariisa ta'anii fi uummama biyyeerraa biqilan kan dhala namaatif fayyadan kan dhala namaatif kan dhala namaatif oksiijinii kennuu danda'anidha. Biqiltoonni haala kamiin dhala namaatif fayyaduu danda'u? haalli guddinasaanii adeemsasaanii biqiltoonni gosoota meeqatu jira?

Meeshaaleen manaa dhala namaatiif mana keessatti kan fayyadaniifi dhalli namaa mana keessatti kan itti fayyadamudha. Meeshaalee manaa kana yeroo kam kam itti fayyadamna? Haala kamiinis itti fayyadamu dandeenya? Meeshaaleen manaa kun hangam jennee ibsuu dandeenya? Gosoonni meeshaalee manaa kunis hangamidha?

Seera kabachiisaan namni akka seera hin cabsine akkasumas immoo seerarra yoo darbe namni seera sana akka kabajuuf seera kabachiisaan nu barbaachisa. Kanaaf seera kabachiisaa haala kam keessatti dhala namaatif barbaachisa? Seera kabaachiisaa jechuunhoo maal jechuu dandeenya?

Hojiin namni jireenyasaa gaggeessachuudhaaf kan itti fayyadamu yoo ta'u, hojiidhaan namni ni jiraata, namni ni ce'a, namni ni milkaa'a. Kanaaf hojiin murteessituu dhala namaati. Haala murteessituu namaa. Namni yoo hojii hin qabaanne jiraachuu hin danda'u. Hojiin haala kam keessatti itti fayyadamna? Nama akkamiitu itti fayyadamuu danda'a?

Meeshaalee adda addaa dhalli namaa haala kamiin itti fayyadamuu danda'a? Meeshaaleen adda addaa akkamitti dhala namaa fayyadu? Yeroo kamis dhala namaa fayyaduu danda'u? Meeshaaleen adda addaa haala kamiin dhalli itti fayyadamuu danda'a? Yeroo kamiyyuu dhalli namaa meeshaalee adda addaa fayyadamuu danda'a.

Beeksisni dhalli namaa waan tokko hojjechuuf haala jiru keessatti kan itti fayyadamudha. Innis maalidha, oomisha isaa ta'uu danda'a waantota garaagaraa ta'uu danda'a, beeksisuudhaaf kan fayyadudha. Beeksisa kana yeroo akkami dhalli namaa itti fayyadama? Dhala namaatiif hoo maal fayyaduu danda'u?

Oduun dhala namaaf odeeffannoo kan kennuu fi hubannoo kan kennudha. Wanta haaraa guyyaa guyyaatti kan dabarsu jechuudha.

Meeshaalee Barreeffamaa, barreefama irratti barreessuuf kan fayyadamanii fi namoonni sirna barnootaa keessatti keessumaayyuu barnoota barachuudhaaf kan itti fayyadamuu fi kan jireenya isaa keessatti wantoota barraa'an irratti barreessudha jechuudha. Meeshaalee Barreeffamaa kana haala kamiin itti fayyadamuu dandeenya? Maal gochuus dandeenya?

Manaa fi mana jireenyaa jechuun mana iddoo dhalli namaa keessa jiraatuu fi iddoo dhalli namaa itti fayyadamudha. Kanaaf namni jiraachuudhaaf manni jireenyaa fi nyaanni si barbaachisa. Kanaaf mana jireenyaa maal jechuudha? Dhalli namaas haalaa fi yeroo akkamii mana jireenyaa kanatti fayyadamuu danda'aa?

Ogummaa fi aadaan, ogummaan kan saba tokkoon wal qabatee dagaagudha. Aadaa fi ogummaan walitti qabamanii kan dagaaganiidha. Aadaan eenyummaa saba tokkoo, eenyummaa nama tokkoo ta'uu danda'a. Ogummaa fi aadaan haala kamiin dagaaguu danda'a? Haala kamiin wal qabatanii deemu? Akkasumas dhala namaatiif fayidaa maalii qabu?

Biqiltoonni uummama keessaa isaan tokko yoo ta'an uummamaaf dhala namaaf wantoota murteessoo keessumaayyuu nyaata biqiltoonni haala kam kessatti dhala namaa fayyadu? Dhala namaatiif hoo maal kennuu danda'u? Dhalli namaahoo akkamitti biqiltootatti fayyadamuu danda'a? Biqiltoota hoo maal jennee ibsuu dandeenya?

Siyaasni sirna bulchinsa biyya tokkoo, saba tokkoo yoo ta'u, inni bulchamu jiraa, inni bulchuu jiraa adeemsa kana keessatti siyaasni Kan geggeeffamudha. Siyaasni akkamitti ummaata faayyaduu danda'aa? Haala kam keessattis ummaanni faayyadamuu danda'a? Ummaatafis maal faayyaduu danda'aa? Ummaannis akkamitti faayyadaamuu danda'aa?

Faaya jechuun dhalli namaa ofiisaa bareechuuf ofiisaa hawwataa taasisuudhaaf kan itti fayyadamudha. Faayaa kana dhalli namaa yeroo akkamii itti fayyadamuu danda'a? Dhala namatiif faayi kunoo maal fayyaduu danda'a? Haala kam keessattis dhalli namaa itti fayyadama?

Kuduraalee fi Muduraaleen dhala namaatiif kan fayyadaniifii dhalli namaa mala adda ta'een kan itti fayyadaman nyaata dhala namaatiif kan kennanidha. Kuduraaleefi Muduraalee kana akkamittiin dhala namaatiif fayyadu? Dhalli namaa hoo akkamiin fayyadamuu danda'u? Kuduraalee fi Muduraalee jechuun hoo maal jechuudha? Akkamittiin ittisuu dandeenya?

Amantaan dhalli namaa jireenya isaa keessatti itti fayyadamudha. Jireenya isaa keessatti abdii godhatee itti fayyadamudha. Amantaa kana dhalli namaa akkamiin abdii godhataa haala kam keessatti abdii godhatee jiraata, jiraachuu danda'a jennee dubbachuu dandeenya?

Elektirooniksiin meeshaalee dhala namaatiif odeeffannoo kennuu danda'u, akkasumas wantoota gara garaatiif fayyadu dha. Akkasumas immoo wantoota gara garaa dabarsuudhaaf wantoita dhala namaa fayyadan dabarsuudhaaf jan itti tajaajilamnu dha. Elektirooniksii kana dhala namaatiif akkamitti fayyaduu danda'a? Dhalli namaa hoo elekitrooniksii kana akkamitti fayyadamuu danda'a? Haala kam keessatti fayyadamuu danda'a?

Muuziqaan dhala namaa bohaarsuuf dhalli namaa yeroo mukaa'e yookiin immoo yeroo sammuun isaa dhiphatee Muuziqaa kana dhaggeeffachuudhaan dhiphina isaa keessaa bahuu kan danda'u kan isa kakaasuuf kan isa si'eessudha. Sammuun isaatiif bilisummaa kan kennudha.

Amantaan waanta namni naaf ta'a jedhee laphee isaatti fudhatee abdii kan godhatudha. Amantaa kana haala garaagaraa keessatti namni waanta itti amane sana abdii godhatee kan jiraatudha. Amantaan Kun haala kam keessatti dhala namaa fayyaduu danda'a? Haala kamiinis dhala namaa fayyaduu danda'a?

Geejjiba, turizimii fi immigireeshinii jechuun ,geejjiba iddoo tokkoo bakka biraa ga'uuf dhalli namaa adeemsa itti fayyadamuu dha. Turizimii fi immigireeshiniinis naannawwaa tokkoo deemuudhaaf, iddoo tokko deemuudhaaf haala namoonni itti fayyadamanni itti tajaajilamanii dha. Geejjiba, turizimii fi immigireeshiniin haala kam keessatti itti fayyadamuu dandeenya? Innis maaliidha?

Meeshaaleen miidhaginaa wantoota miidhagsuuf yookaan namas miidhagsuu kan danda'anidha. Meeshaaleen miidhaginaa kun miidhaginaaf ija namaatiif yoo ta'u, namnis meeshaalee miidhaginaa kana qaamasaatti fayyadamuu kan danda'udha. Meeshaalee miidhaginaa kana yeroo akkamitti fayyadamna? Meeshaaleen miidhaginaa kunis faayidaan isaanii maalidha?

Barumsi dhala namaa sadarkaa sadarkaadhaan kan qaraa deemuufi sammuu isaa kan baldhisaa deemudha. Barumsi dhala namaa sadarkaa sadarkaadhaan ogummaa kennaaf. Barumsi kun haala kam keessatti jireenya kam keessatti dhala namaatiif murteessa?

Ogummaa fi aadaan wal qabatanii kan deeman yoo ta'u, ogummaan barnootaan, beekumsaan kan argamu dha. Aadaan ibsituu eenyummaa saba tokkoo fi ogummaa fi aadaan akkamitti saba tokkoof fayyaduu danda'u? Akkamitti hawaasa tokkoof fayyaduu danda'u? Hawaasnis ogummaa fi aadaa irraa maal barachuu danda'a? Akkamitti?

Meeshaaleen miidhaginaa iddoo gara garaatiif dhala namaatiif kan fayyaduu fi dhalli namaa miidhaginaaf kan itti fayyadamu dha. Dhala namaa qofa osoo hin ta'in wantoota gara garaatiif kan fayyadamani dha meeshaaleen miidhaginaa kun. Meedhasleen miidhaginaa kun wantoota gara garaatiif akkamitti miidhagsuuf, akkamitti miidhaguuf fayyada?

Bineensota manaa fi bineensota alaa kan jedhaman, bineensonni manaa namatti madaqanii kan jiraatan, bineensonni alaa immoo namatti madaqanii kan hin jiraannedha. Bineensonni manaa fi bineensonni alaa maaliin ibsamuu danda'u? Garaagarummaan isaanii hoo maalidha? Dhala namaa wajjin akkamitti wal qabachuu danda'u?

Muuziqaan namni ofii isaa bashannansiisuuf sammuu isaa bohaarsuuf kan itti fayyadamuu fi sammuu isaa yeroo waan garaagaraa keessa gale, dhiphina keessa gale muuziqaan isa kakaasuudhaan sammuu isaa akka si'aawaa ta'u taasisuudhaan kan itti fayyadamudha. Muuziqaa yeroo kam itti fayyadamu dandeenya, haala kam keessatti itti fayyadamuu dandeenya?

Hawaasaa fi maatii Hawaasni iddoo qubannaa qaama uummataa iddoo tokko qubatee argamuu, maatiinis qaama hawaasaati. Maatiin qaama hawaasaa kan jedhaman yemmuu ta'u, maatiin akkamitti, hawaasni akkamitti , maatiinis akkamitti biyya tokkoof uummata ta'u?

Kopheewwan dhala namaatiif miilla isaa kan haguugu yoo ta’u, dhalli namaa miidhaan akka irra hin geenye miilla isaatti kan kaawwatudha. Kopheewwan kunniin immoo dhala namaatiif akkamitti fayyaduu danda'u? Haala kamiinis fayyduu danda’u? Maalis ittisuu danda’u? Haala kamiinis hojjetamuu danda’u?

Qonni qotee bulaan qonna isaa gaggeeffachuuf kan itti fayyadamuu fi akkam akka ta'e jireenya isaa kan ittiin gaggeeffatudha. Kanaafuu qonna kanas yeroo kam kam itti fayyadamuu dandeenya? Haala kam keessatti itti fayyadamuu dandeenya? Qonni Kun qotee bulaadhaaf maal fayyaduu danda'a?

Amantaan wanta dhalli namaa laphee isaatti naaf ta'a jedhee fudhate akkasumas laphee isaatti amantii fudhatee wanta dhalli namaa ittiin gara wanta wayiitti deemudha jechuudha. Kanaaf amantaa dhalli namaa haala kam keessatti itti fayyadamuu danda'a? Haala kamiinis amantaa ibsuu dandeenya?

Oomishaaleen suupermaarkeetii, suupermaarkeetiin kan oomishamanii fi oomishaalee kunneen namoonni oomishaalee kunneen bitatanii akka itti fayyadamanidha. Meeshaalee suupermaarkeetii kan yeroo akkamii fayyaduu danda'u? Haala akkamiin fayyaduu danda'u?